Ennyumba yazimbibwa kumpi n'olubalama lw'ennyanja. Mu nnyanja mulimu obuzinga obulabika olulungi. Amazzi mateefu. Ku mabbali g'ennyumba baasimbawo ebitooke n'ebimera ebito.

Emmwanyi ziri mu kibbo. Ekibbo kyalukibwa n'obuso. Mulimu obuso obwa langi eya kyenvu, mulimu obuso obwa langi enjeru. Emmwanyi nkalu baaziggyako n'ekikuta.

Guno mwalo guliko amaato, guliko n'abavubi. Amaato gayimiridde ku lubalama lw'ennyanja.

Wano batundirawo byabuwangwa. Batundamu ensawo, batundamu obuleesu n'ebiteeteeyi eby'ebitengi ebitobekeddwa obulungi mu langi ennungi n'enkoofiira ennungi. Mulimu ebibbo, mulimu n'ebibajje ng'enjovu, mulimu amayembe, mulimu engalabi.

Omukazi yeetisse ebbaafu. Mu bbaafu mulimu amasowaani, mulimu ebikopo, mulimu wuma. Ku mutwe gwe asibyeko ekitambaala.

Ebibala bitundibwa mulimu enkenene, mulimu emizabbibu, biri mu langi ez'enjawulo ennungi, mulimu emmyufu enzirugavu, mulimu ne kyenvu.

Abantu bangi ddala mu kifo ekisanyukirwamu kiri kumpi n'amazzi. Abasajja abamu bambadde empale ennyimpi waliwo n'abatunda eby'okuzannyisa by'abaana.

Eno ngabi eri mu kyereerezi. Erina langi eya kitaka ne langi enjeru; erina n'amayembe.

Abantu bangi ddala beekalakaasa balaga obutali bumativu bwabwe bakutte bendera eziriko obubaka bwe baagala butuuke eri abo be kivunaanyizibwako. Bendera ziri mu langi eya kiragala, enjeru n'ebigambo biwandiikiddwa mu langi emmyufu.

Muno mulimu amagi waggulu, waliwo obutungulu obw'ebikoola, waliwo ovakkedo asaliddwamu wakati, waliwo akambe waliwo obunyaanya obutono.

Kino kibuga, mulimu amayumba mangi ag'enjawulo, mulimu agakalina, mulimu emiraongooti n'enguudo eziyitamu abantu n'ebidduka.

Omukazi ali mu dduuka atunda ebintu eby'enjawulo, mulimu emigaati, mulimu biisikwiti n'ebirala, yeekozeeko bulungi asiize emimwa n'amaaso mu langi emmyufu.

Omusajja avuga ppikippiki, ku mukono gwe ogwa ddyo waliyo essundiro ly'amafuta, wayimiriddewo emmotoka eya lukale, mu luguudo wakati wayitawo emmotoka ne ppikippiki.

Eno kkanisa. Yazimbibwa bulungi, ne wabweru waayo waliyo oluggya olulabika obulungi. Ku mabbali gaayo wali, waliwo omulongooti.

Lino zzike liri mu kibira, lirina obwoya obuddugavu lirina amaaso abiri liyina amatu amatono lirina ennyindo n'omumwa.

Omukazi atudde mu katale, atunda ebintu eby'enjawulo nga mukene ennyaanya, kkaloti ne kaamulali n'obutungulu, ataddeko gaalubindi ku maaso, yeesibye akaleesu mu kiwato.

Ekkuumiro ly'ebisolo lirimu ebisolo bingi ddala, lirina omuddo omukalu, mu buli mulimu n'obuti obulabika obulungi obuyina amakoola aga kiragala.

Omusajja atudde ku ppikippiki, atuddeko kikyala, emabega we waliwo enzigi eziwedde okukolebwa, ayambadde gaalubindi.

Ezzike litudde wakati ku ttabi lyewogomye. Omukono ogumu guliwaniridde ku ttabi erimu waggulu.

Ente nnya ziri ku ttale essatu nkulu, ate emu nnyana, ziri mu langi ya kitaka ate emu etobekeddwamu langi eya kitaka n'enjeru.

Kino kibuga mulimu emmotoka eza lukale, mulimu abantu, ku bizimbe ebimu waggulu waliyo ebipipa eby'amazzi ebiri mu langi enzirugavu.

Omukyala omuzungu ali n'omwana we bazze awatundibwa ebintu babeereko bye beegulira, omwana akutte omucungwa aguteeka mu kasawo ke bazze nako.

Ennimiro erimu kasooli n'omuceere, kasooli akyali muto asimbiddwa bulungi mu nnyiriri, kasooli wa langi ya kiragala.